Dɔnɔ aɖe yi le kɔdzi ɖɔkita vovovowo ƒfo ofo xla dɔnɔa eye ale woawɔ wole gbɔ kpɔm aleyi woawɔ akpɔ be ehaya kaba kple atike yi woteŋ anɛ eye wòase kaba ado le dɔnɔa kɔdzi ye ya dzedzem

Aƒe aɖe mee yi, nyɔnu le aƒea me, ŋutsu le aƒea me, nyɔnua kɔ aƒea me, edzi be aƒea me ne kɔ taa wle aƒea me tutum le anyigba tutum , ya me ŋutsu hã nɔ aƒea me, xɔ me eye wole nu kpɔm le aƒea me.

Enu ye nɔnɔmetata ya fia NDC tɔwo wo le eƒuƒoƒe aɖewo ye e e ameyawo kplɔ wobe e e yometilawoe wo keŋ le gi ya edzidzɔ kpɔm le ha dzim. Wokplɔ ameawo ɖo ye wole NDC flagawo ɖe asi ye wo le dzidzɔ kpɔm.

Nyɔnutsitsi aɖe eyi, ele nu vovovowo mem kple ke, magba, agbagbadzewo kple agbagobowo, ye wòwɔ vɔa, ye wòɖo wo katãa le anyi, ye wònɔ anyi ɖe nuawo gbɔ ye wòle kpɔkpɔm.

nɔnɔme ya fie eʋu wɔƒe ye wowɔ ʋu yɛyɛaɖe kple nɔnɔme nyuiaɖe ye wokɔe woɖɛ hɛ go kɔ le amoɔ fiam le eduɔ me ya ŋkɛ kpɔm mele le fie eʋuɔ nyakpɔ ye wò dzani hã

Ŋutsu kple nyɔnu ame tsitsiwo yi. Woƒoƒu le ha dzim le aseye tsom. Wokɔ abɔwo dzi. Wo sugbɔ hã ame aɖewo tɔ ɖe woƒe megbe le wo kpɔm. wodo awu vovovowo. Wo le ela ddzudzɔ me.

Ama ɖe kple viawoe ŋkeɛ wonɔ anyi le ati gɔme. Yɛ atiglinyi le ets etsiɛ etɔa ɖe etɔ aɖe le etɔsisi aɖe le gama yɛ atiglinyiwo le eme yɛ wodo flawɛsiwo le gama. Yɛ wonɔ anyi le atiglinyiwo kpɔm ale wole tsiɛme zɔmee.